Ninvuɣu bobigu n zaya ka paɣaso diriba fiila paɣa ŋɔ gbubi poone o nuu ni o mali nintuu o nuuni kpala ninkpari sabila ban zaya wumdi ŋɔ puuni so ye liiga sabinli bɛ so ye liiga piɛlli paɣaso be bɛ ni o nyaɣila baagi sabinli.

Goota n bɔŋo kobɛɣu nyɛla din bɛ goota maa puuni ka bi pi papu nim duri puuni yina n ti niŋ goota maa ni bihi nyɛla ban za n baɣa goota maa ka bi puuni so guura katiŋ ha shɛba gba zaa zaya ka so yɛ zabba.

Niriba piɛ laayi zaya doo so zaŋdi pipa niŋdi bɔks ni doo maa nyɛla zaɣa sabinli ka yɛ liiga ʒee cheche za n baɣa niriba maa cheche maa nyɛla zaɣa ʒee loori za n baɣa tia loori maa nyɛla zaɣa ʒee.

maapi ndoya afirika polo maa n yirina paa fon zaɣa piɛlli doya ka nanyichɛ fon zaɣa sabinli namda doya din nyɛ zaɣa piɛlli ninkpara gba doya din nyɛ zaɣa ʒee ka

Niraba pam n laɣim ʒɛya. Sheba gbubi flaakinima ka sheba tam akpaaku zuɣu bɛ tooni. Bɛ puuni so yela liiga ʒee ka zaŋ bini n yili o nyingol ni ka so jinjam sabinli

kɔ kpegu nyɛla din kpe niriba ŋɔ paɣaba mini dabba bɛ di ni ka paɣa so mini doo bɛ kɔm maa puuni ka shɛba bɛ di kpaŋa n kahiri niɛma bi yiya wurim wurim ka tia mini pooli daɣu bɛ di ni ka chamsi nim gba zaa bɛni.